Tini baattonna baattote ofollanna dhagge leellishshawo misile tenne misilera babbaxxiteyooti maala'lisaatinna lowo geya hagirsiisawo bayiichi leellonno gidu badheenni noohu.

Kuni misilete aana leellawo manni hodhishsha agadhewo kuni hodhishsha agadheyoohu baawurete woy maabiraatete loossawo hodhishu doogo aana ofolleyo yaate kuni manni hagirraamo ikkeyookki gedeeti yaate.

Tini leelittanoti giwirinu loosoti yaate kuni giwirinu loosi daga shaanaho woyi qaamattote horonsirateti loonsoni garino

Kuni daddalu bayichooti yaate kuni daddalu bayicho amuwu babbaxxewo garinni angatenni loose shiqisheworichooti kuni daddalu bayicho leellaahu assine loonsoyi gari lowohunni baxisawo

Kuni leellannohu poletiku mannaati woyi ga'labbo agarsiisanno mannaati yaate sidaamaho ikko babbaxxitewo itiopiyu dagara ga'labbo woyi adawa agarsiisanno mannaati

Kuni muuziiqu uduunneeti. Muuziiqu uduunne horonsi'nayiihu faarsote, amma'note baayiicho faarsote, sirbaho, babbaxewo manna kulate magansirate horonsi'nayi uduunnichooti.

Tini lekkate wodhinay ko'atteeti yaate. Ee biifado lekkate wodhinay caammaati ko'attete. Uulla worre biiffawo lekkate wodhinate horonsi'nanni ko'atteeti yineemmo yaate.

kuni misilete aana leellaari babbaxxeyo seensilleho horoonsi'nayireeti yaate kuri loonsoye gari lowo geya xaggeeffachishaaho lowo geya biinfileno aannoho yaate.

Tini beetto leeltaati umu danancho baxxewo gari loosidhewoti leeltawo umoho usudhitewohu sidaamu beetto meyaa beetto usudhitawo didhitewoti gume no yaate lowohunni biiffawo lowohunni biiffawo.

Kuni leellaahu poletiku mannaati woy poletiku manchooti yaate tini mancho babbaxxiteyoota hedose xawissayi no yaate tenne hedo xawissayi noohu poletiku harinsho garinni woy xa'mo xa'mate danita babbaxitino hedo xawissati leeltawo yaate.

Tini missile aana leeltawo beetto faashine woy faashinete gari uddidheyo gari leellawo yaate tini uddidheyo gari goowaho wodhiteyo gari leellishshayi noo akati lowo geeshsha maala'lishaaho lowo geya biiffawo.

Kuni kalaqamu haqqaati woyi kayinse fushshinoyi haqqaati. Afamannohu babbaxxitiwo doogote qacceraati woyi dubbu giddooti. Kuni kayinni ayyire gobbayidi adhate horoonsi'neemmo babbaxxiwo xeena abbate kaa'lanno.

Kuni uduunnichi mini woy biirote uduunnichoti yaate kuni uduunnichi babbaxxitewoota giddose worrata baayicho baayicho afi'reewoho mulesi ofollinay ofollaanchi leellawo yaate biiffawo uduunnichooti uduunne wodhate yaate.

Tini lukkittete yaate. Meya lukkitteeti. Uullanni xinqidhe ittayi no. Saga'litayi no yaate. Saga'litayi no. Ittaare hasidhayi uullayi xinqidhayi no yaate.

Kuni leellannohu omolchoho yaate. omolcho sagale omolchu sagaleeti. tini sagale qunqumadu shaaninni qixxessinoyi sagaleeti yaate. itara qixxeessine albaa sayiinse mannu itara qixxeessine albaa sayinsoyeeti leeltawo yaate loosamewo gari lowohunni biifawo.

Koye leellaahu mini woyi biirote uduunnichooti yaate. biirote uduunnichi assine loonsayi gari lowonta baxisaa. biirote ikko mine horonsi'nayia yannara lowohunni horote aana leellaa uduunneeti.

Kuni leellaahu jawa quchumaati yaate. Konni quchumira biiffawo kaameerra no. Kaameeru kuni harawo gari qacce qaccete noori wiillu minna lowo geeshsha biiffino.

Kuni misilete aana leellahu gobboomu xaphoomu gobboomu gashshaanchinna sidaamu gashshaanchi Abiyyinna gobboomu gashshaanchi Abiyyinna sidaamu gashshaanchi Desta Ledamohuno galtesinna hatto Abiyyi galtenna babbaxxewu manni no yaate odoo aanni no.

Tini leeltaati sagalete. tini sagale badalate, badala daahisiinse hattee badala wirro dumbe loonse gafummate yaate ledo qixxeessine lowo geeshsha baxissaate loonsoyi gari lowo geya xaggete.

Kuni daddaloho yaate babbaxeworicho worre dadaloho woy hire hiramme woxe loosirate ko'ne bayicho mannu ofolinohu leellanno dadalayi loonse abbine worroonnirich lowo geeshsha xageeffachishaarichi leellanno yaate.

Tini leeltaati sagalete yaate. Tini sagale daabbote yaate. Daabbo babbaxiworii loonsoyi. Loosantiwo gari lowo geeya biiffawo yaate. Mule wayinna shae no yaate.

Tini murote yaate, murote haqqicho leltawo? biiffaa haqqichooti Yaate tini biiffaa haqqicho ofoltioti haqquwa lame sase Haqqicho leelitawo biinfile uuytawo haqqichooti(murooti) Ofotiyo gari leelayo yaate.

Kuni leellaahu babbaxxeewo dagate xa'mora umo ikkeewo loosu xa'mo daga horaameeyye ikkiteewo dagaati yaate tini dagara babbaxiteewo hajonsa marte mangistaawe ikkiteewo hajowa marte tidhitaawaati yaate.

Tini daga leeltaati mannu xissameeha rarete budu garinni rarete yinayita ganne sidaamu daga hodhishshurichi hoogiha ikkiakkiro dukke mannaho xisso macciishshanturo owaantete bayichcho illinshayireeti

Kuni hodhishshu massaaraati yaate kuni hodhishshu makeenaho babbaxeyo bayiichinni babbaxxiteyo bayiicho haare harate horonsi'nayiiho noo bayiichi biifaaho yaate.

Tini leeltawoti mini saadaati yaate. Kuri mini saadano gereewoho. Gereewu gocca labbaa gocca gocooti yaate. Kuri lowo geeshsha dhaggeeffachishawo garinni assine ce'noyi saadaati. Lowo geya biiffawo. Lowo geya maquunni no.

kuni leellaahu mini uduunneeti yaate kuni mini uduunni babbaxitino sagale wodhine wodhate horonsi'neemmo uduunneeti woy wosinchu dayiiro wosinchohono wolewano adhine harate horonsi'nanni uduunnichooti yaate lowontanni loose galino yaate

kuni gallanni mineeti mannu babbaxxeyoowa looso loosire galanno mineeti maate mitteenni gamba yite heedhanno mineeti wiillu mineeti yaate maate mittenni gamba yite heedhanno mineeti

kuni leellaahu kaimu dagate xa'mo loosi loosooti yaate kuni ijaara jawaho konnni jawu mini woyi ijaari giddo duuchare loonsanni tinino base lowo geya baxissanno lowo geya baxissanno.

Kuni giwirinnu loosooti yaate giwirinnu loosi giddo kuni hayixeho hayixe masimaruyi loonsoyi yaate hayixe kune loonsoyihu masimaruyi xa fule leellawo yaate giwirinnu loosi giddo afamawoho hayixeho.

Tini amma'note mitteenni gamba yee Magano magansirayi no. Maganoho aayirinye aanni no. Daga mitteennni gamba yite amma'note manni mitee gamba yee Maganoho maga'nayi noo baayiichooti yate.

Tini siiete aana leeltaati siilete aana leeltaati owaante aano mannaati, yeemmo woyte amma'note manni amma'note aanuwi isiliminnu amma'no annuwi hasaawa hasaabbay no gede leellawo yaate siilete albaanni woraqatu no.

Tini leeltaati daganna maatete yaate kuni manni sidaamuyiiha budu uduunne uddirewo lowohunni biifawo uddirewo gari uurrewo gari lowo geyaa biifa yaate

Tini baattote ofolla gara leellishshawo yaate weese no danne no dancha baattote ofolla xawissawo misileeti waayi foonchi leellawo yaate wolu.

ee tini poletuku manna labbaa yaate plrtika marra''a mannaati yaate kuni manni meya beettooti yaate babbaxitewoota dagate xawishsha woyi hedo uyiitayino yaate

Kuni boohaarshu bayichooti ya. Boohaarshu baayicho yineemmohu sagalete mine buna angayi baayicho qurse shooma shoo'minayi baayicho, ofollinayi bayichooti kuni. Sagalete mineeti yaate. Mannu owaanta afirayi afamayi leellaa yaate.

Kuni Misilete aana leellanno hayyona bude leellishshanno yaate konni hayyona budu garinni mannu babbaxinoricho leemmichotenni leemmicho fiile loosinoho yaate lowo geeshsha xaggeeffachishannoho.

Tini leeltaati murote yaate. Tini muro babbaxxiwo garinni tenne caalimma ikko babbaxxiwo mine mi'nate babbaxxiworira horoonsi'nanni yaate. Leemmicho leeltawo yaate. Leemmicho lowohunni lowo kaa'lo uyitanno yaate.

Kuni sumudaho kuni sumudi sidaamu baanikkeha ikkassi leelishawo sidaamu baanikera hitoo sumudi nooro bade afate leelishawo malaateti yaate kuni malaat badate lowo geesha ka'lanonike wolu wiini

Kuni daa"attote bayichooti. Daa"attote bayicho afamaahu galashshoho. Galashshoho taamamawo sidaamu afiinni. Babbaxxitino gobba saadaati yaate. Daa"attote horoonsi'neemmo birqe saadaati yaate.

kuni leellaahu babaxino danni uduunneeti leellaahu kuni uduunni babbaxeeworicho ofollinanniha ikko gonxanniricho ee daallasa loosirate babbaxere mini uduunnicho loosirate horonsineemmo yaate assine loonsoonni gari xaggeeffachishaae.

jawa mancho budu uduunne udidhe lande ii udidhe ofolte noota leellishshanno.

Gitaarete yaamantawo sirbu bayichonna sirbunanna faarsi'nayi yannara horoonsi'nayi uduunnichooti.

Kuni daddalu bayichooti yaate. Daddalu bayicho leellayuri kowiicho jawanu leellawo mixashsho leeltawo tumu leellawo nna shiimmaadda barbare tini shiimmaadda barbare leeltawonna kasale leeltawo kuriuu owaante uwinayi bayichooti yaate daddalu.

ee kunni faashinete yannate dayiinoricho mannu babbaxewo garinni tuuta fulate uddiranno uduunneeti yaate kuni uduunnichi tuutaho daganniwa fullayi wote uddinnanni uduunnichooti yaate.

Esh kowiichi owaante daga, babbaxxewota halchonsa wonshirate uduunne duunneewa marte uduunne babbaxewo garinni doodhite hidhitanno baseeti.

Kuni sidaamu afii ingilizete afii amaaru afiinni sidaamu afiinni sasunku qaalii fiche uyinayiha babbaxxitiwo fiche amaaru ingilizete afiinni amaaru afiira sidaamu afiira qolle horoonsi'nayi.

qeedhitte tini qeedhitte beettooti ii goowisera babbaxitewota ii budunnita goowisera horonsidhino budu umose ee umose budu garinni amaxitewote qeedhittete.

Tini daganna maatete mitteenni gamba yite buna aggayi no. Buna aggayi mitteenni ofoltewo hagiidhaabbayi mitteenni gamba yitewoota daganna maate mittee gamba yitewo baayiicho leellishawo. Hagiidhitayi buna aggayi no yaate.

Kuri sidaamu wedellooti, wedellootinna meyaati gamba yee kadaati faarote yinayiite gamba yee meyaatinna labbaahu kadaa. Fichee diru soorro sidaamu diru soorro cambaalaalla ayyaaniranna babbaxitewo qixxaawora kandanni.

kuni la'neemmohu hodhishu uduu'neeti farashshu gaarenna lamu goommi motoreeti mannu mittuwiinni mittowa iillate horonsiranno uduunnichooti yaate.